Ana mbuya utano mukubatana eihamba eitora ana adodori eiasa pamwechete kuafundisa nezveutano zvakadai ngekuti anoshambe nyara dzawo abve kuzvimbuzi nezvimwe zvakawanda wanda , izvi zvinobatsira kuti ana akure ane utano hwakanaka asazorwara ngezvirwere zvakadei zvemanyoka, ngemusoro kugotsorwa hino kuhamba teiabatanidza teiataurira matambiro nemashambiro.

Anamukoti arikuhamba mukati mezvikora zveana adodori achiri pashi pemuzera mupfumbamwe nemugumi nemiiri kufundisa ngezveutano magariro akanaka kuunganidza pwere dzeshe pandau imwechete kuabhiira zvakadai ngekugeze nyara kana abide muzvimbizi, kugeze nyara kana orya izvi zvakanaka kuti naiwo Akure eiziyawo utano hwawo.

Ana mbuya utano varikuhamba vachifundisa ana maringe nezvehutano kuana adodori nekuti ndovasati vakuziya kuchengetedza hutano arikungotambisa hupenyu kutambisa vachiita Misikanzwa ngehupenyu.

Kuenda kuchikora teindofunda ngezveupenyu, kufunda zveshe zvatinodzidza muchikora kwakanakira kuti nemuupenyu matinozorarama nemunharaunda tinge tichikwanisa kubuda mumatambudziko akasiyana siyana, teishandisa zvatakafundiswa kuchikora.

Kufindisana nezvemumanzi nekufundisana zvakasiyana siyana mukati mezvikora zvinoita kuti umwe naumwe aonewo panenge pane chipo chake umweni chipo chake chiri mukuemba umweni otoona kuti ndiko kune chipo chake otogwinya kutoita zvekuimba nezvemumanzizvo otopedzisira oita mari kubudikidza nekusimudzirana mukati mezvikora nekuona zviri mumaoko edu zvipo zvatakaisirwa naMwari.

Vezveutano vanohamba zve muzvikora achifundisa ana nezveutano kutangire pamagariro ari mukati mwezvidzidzo zVawo kuti aafani kugara akatsvikinyidzanaba uyezve mafafitera anofana kunge akavhurika kuti mututu urambe uchingohamba uchipinda nguwa nenguwa.

Kuunganidza ana echikora teiafundisa huntu, tsika nemagariro zvakambaanakira kuti mukuzohamba kwawo mukati mwentaraunda ange achiziva kuchingamidza nekuremekedza akura neanonga achitambudzika kuti abatsire kuti azive huntu hwawo seana.

Kuhamba ntaraunda dzese, kunyambisira nyaa yekuhamba muzvikora teifundisa ngezveutano. Ana adori dori tikaafundisa ngezveutano achiri adori dori anokura achiziya madzijwe ehupenyu nemararamire akanaka. Iwo anotora fundo iyi achienda nayo mumizi yavo, achifundisa anamai, anababa, anambuya akwegura ngezveutano. Izvi zvakanaka maningi izvi.

Madhokodheya ana mukoti anofana kuhambawo mukati mezvikora eifundisa ana ezvikora maenderano ngezveutano kunyanya mwanasikana eimufundisa kumufundisa ngezveutano hwake kuti achengetedzeke utano hwake zvakanaka nekuti utano hwake zvakanaka nekuti utano hwavo ana easikana aya humbari munyara dzavo.

Fundo yakambanaka kwazvo hino fundo iripakuramba yeiwedzera kuwedzera yeichinja ngekuda kwemichina yakasiyana siyana irikuiswa muzvikora irikuita kuti fundo ipfaye nesiwo tatisikaoni tichiisirwa zvivhitivhiti mukati mematinofundira kuti tose tiwane pekufunda nekuona zvinonga zveifundiswa ngeanofundisa zvakanaka .

Tikahamba hee nemuzvikora izvi zvepadera izvii zvakaita semayunivhesiti tichifundise ana ngezveutano ngekuti ana aya ekuzvikora zvati kurei izvi anenge oona senge atokura maningi kani hai wee tikahamba teiwafundisa kukosha maningi kwakaite kuchengetedza utano aiwa anopedza zvikora zvawo mune zvakanaka ana akazotoitawo madhokotera anozoto hambawo eitiponesa pashi rese.